Ha bessan oydu asati de7osona ista gidon iisi adey de7es.

Ha besan daro badalati toketidi dicidi dosona

Ha besan issi kehippe lo'iza macashiya eqadus

ha bessan daro shigenneti ba mesameerara toketidi puttida

ha bessan asati katha kuucidi kushen zeerishe de'ettes

Ha dessan kehite daro kawo muzeti beetto sona

ha bessan badalay diccidi ayfe keessishe dees

ha bessani maacati uttidi badala giddofe buura qorishe deettes.

ha bessan oyddu adde nayti birda lanqen eqqidi deettes

Ha bessan issi macasiya uutha haashashe daawus

ha bessan asati shanda bayti deqqida

ha bessan aaway bammuuze lanqen eqqidi de'es

ha bessan gita wogga kaame bolla muuze caanishe deettes

Asati mesimere tumuwa tokidi ha tumo giddope maata harmishe de7etes.

Ha bessan tuukey sinnen qoolettidi uttides lanqqera yabbanay de'essi.

Ha bessan issi aaway barka eqidi de'es.

Ha besan daro Mitha qomoti betosona

Ha bessan boothanne zo7o sukkaroti issipe walakettidi de7oosona.

ha isso aaway ba kushen muuza oykidi muuza garsan eqqides

Ha bessan daro asati de'ttes he asata giddofe issi aaway ubbafe adhi beettees.

Ha bessan daro muuzethi laaleththidi eqqidi doosona.

Ha bessan asati wodoron biitta lakka'ihe ge'eettis.

ha bessan issi addezi nam'u kushan sukaro duno oykkidi eqqides

Ha bessay peeli shin cililo maatay baynayssa masatees.

ha bessan asati muuze kaame bolla caanishe deettes

ha bessan sukaro dinnichey xuurettidi ba cugan cugan uttides

ha bessan issi adde nay dono ooththishe dees

ha bessan daro uuthati giddon beeto sona

Ha bessan daro qommo mithati badalati uuthati beetto sona.

Ha bessan ichaachu asati eqqidi basinthan dizaga xeellettes.

ha bessan issi addey muuze kushen oykkidi miicishe dee'es

Ha abessan goshshan gaaden kaththi dharcishe woy zeerishe deettes.

ha bessan nayti hare caanidi laaggi ekkidi boossona.

Ha issi addey xiiqqille goomenne giiddon woy saanththa giiddon uttiddi maatta haarmmishshe de'ess.

Issi goshshanchay boorazan fadeza goyishe bettesi.

Ha bessan issi addezi toho bolla uththidi xiqilgoomene harmmishe de7ees.

Habesan daro asati eqi do'sona

Ha besan issi away ba laxana mayidi eqi dees

Ha bessani issi macasiya shunkuruto dhoqada madabarani athawus

Ha bessan issi karetha macasiya qoncora hasha bolla wothada eqqadus.

ha dessan daro diqigoomene geetettiza santhay deees

Ha aaway goyiza boorati issoy booththa issoy karetha.

ha bessan nam7u asafi boora goyishe beettooso naa

ha bessan nam7u asati dono bookkishe de7eetes

habesan daro asati de7ettes istika holla bookkishe beettettes

Ha bessan asati boora goyishe deetes.

ha bessan nam7u asati issiso shiiqidi eqqi doosona

haaaho goshsha biittan nam7u boorati waaxetidi eqqi doosona

ha beessan issi aaway boora goyshe beettees

ha bessan nayti baqulon haaththa caanidi bishe deettes

Ha bessan asafi banaaara giidi issife de,idoosona.

hademba biittan naay boora goyshe dees

ha bessan de7iyoonay boora goyishe de'es

Ha bessan daro asati zaafa giddon biitta goyshe de'eettes.

ha bessani asati dono giddofe maata harmishe deettes

ha bessan daro asati olla bookkishe deettes

Ha bessan issi kaamee eqqidi de7ees;heni baggarakka keeththay beeththees.

ha bessan kehi lo7iza qorqoro keeththay deees

ha bessan gita kaamey barka eqqides

ha bessan issi addezi kaame sugishe deees

ta bessan kaamey iiti asati lo'athishe de'eettes

Ha bessan issi maata keeththay de'ees

Dembba biitan hedzdzu addeti eqqidi de7eetes.

Ha besan bita goyiza makinay de'es.

Ha besan Dario qomo mishati de'osona sintha bagara dinicheti toketidayti de'osona

Ha bessan daaro maakinati eqqidi de'ossona.

Ha besan daro asati shiiqid betosona

Haa bessan aaho goyttida biththay bethees.

Ha besan kamey eqidi de'es guye bagaraka soy betes.

Ha bessan asati kaame lo'aththishe dettes

ha bessan nam7u kaame qommoti eqqi doossona

Ha bessan issi makinan eqqidi deees.

Ha bessan issi kaamey goshsha gade giddon eqqides.

Ha bessan issi addezi maygirpooniyan haasayishe de7ees.

issi kaamey denba biittan utid de'es, ha kaame lanqen mithatikka beettees

Ha bessan maata zariza kaamey zarishe d'ees.

ha bessan kehipe cilili beettiza mithati de7o sona

Haabissan wogga kaamen deqqidi deees.

Ha bessan issi kame lanqen maatay qaachetidi uttides.

Ha beessan gaade goyiza gitta kaamey goyishe de'es.

issi doozore masatiza makinay meda denban uttides

Ha beessan issi kaamey eqqidi woy uttidi deees.

Ha bessan kaamel biitta goyishe deees

Ha bessan issi kaamey eqqidi woy wuttidi deees.

habessan iisi kami eqqidi deees

Ha bessan gita kaame giddon issi addezi dees.

ha bessan issi kaamey uttidi aggides

ha bessan daro kaameti salpera eqqidi de7ettes

Ha bessan asati ba doona masken tuccidi eqqidosona.

ha bessan kaamey eqqides ha kaama garsan kafoy dees

ha bessan kaame masatiza miishay de7ees iza lanqen issoy kokkide

ha bessan kaame bolla bandiray qachetidi eqqidi deees

Ha bessan heedzddzu macatara ifi guutta naaara deettis.

Ha bessan heedzu adde naytara nam'u maccatara eqqidi de'osona.

Ha besani payiddoni kehippe daro solootidi ba sanneeni uttidosona

Ha bessan daro assathi toho bolla uttidi xeletess.

Ha suuqe giddon dumma dumma kartooneti zayteki uttidoossona.

Ha bessani heedzdzu macati eqqido osona issiniya koppiya wothadus.

ha bessan nam7u macatara nam7u addetara bu7e issife eqqidosona

Ha suuqen wey ha bessan zaytiti haylandira uttidosona.

ha issi suuqe giddon madabarara damuumishati tifi deettis

ha bessan muuzetinne timatimeti de'osona

Ha bessan ba madadan zerettidi diccida gisteti deettes.

ha bessan asati katha way banga suranthishe deekes

Ha bessan kehife daro gidida gistey woy bangay biccidi deees.

Hadessan issi macashiya qantha giste giddon eqada gista shodawus.

Ha bessan daaro uuththati bettosona.

Kaxxana kakkida banggay dizayssa bessishe deetees

Ha bessan badalay ayfe keesishe dess.

Ha bessan nam7u parathi bishee de7eeththes.

Ha besan banga woy gisite geas.

Hayissani betidayissi kehippe cililida baniggayi deyesi.

Haa bessani Daro asati dono giddonni eqqidosona.

Ha besan qorqoro kethayi payidon nam7i betees

ha issi addey ba kushen sukaro dono koykkidi miicishe deees

Ha bessan heezzu asati uttidi eqqidi goommene saantha harmishe deettes.

ha bessan daro guutha mithaki woy shaafeti deettes

ha issi addey katha ayfe suranthishe deees

ha bessan isiaaway banga wey giste giddon eqqides

Ha bessan isiaway ba qoofe wothidi ba dunguza qoodhera yeggidi eqqides.

bessan paray keethey addey deees

Ha bessan maldoy purxishe dees.

Ha bessan issi macasiya shaashe qachada eqqa xeellawus.

haaaho lo7iza denba bessan daro asati uttidosona

ha bessan baanga giddon daro asati eqqidi deettes

Habessan daro uuthati koosoti de,eettes.

Ha bessan badlati zerettidi diccidi gakkidosona.

Ha bessan bollara qorqoroy baynda keththay de'ees

Ha besan asat laaletid hamutishe de'etes.

Ha bessan de'iiya asati ba pestalliyan shiigine tookishe de'ettes.

Haa besanni miththa puteyi baa pesitalanni madadanni uttides.

Ha besani heedzu asati miiththa garisan eqidda.

Ha besan asati ba hophe bola tokidi ogen bishe detes.

Ha bessaan laapun adde asati eqqidi xeelettes.

Ha bessan keype daro asati wora giddon bishe deettes.

Ha bessan daro kehippee aduqiza miiththati beetto sona.

ha bessan asati ba qoodhen dunguza maydi ba pushen mitha puute oykkida

Ha besan kehippe daro qommo miththatikka bettosona.

Ha bessan issi lo'iza ade na'ay ba chiggine oyqqidi tokkes.

Ha bessan issi adde gita dayssi ba kushiya denththidi eqqi xeelees.

Ha bessan daro asati eqqidi de'etees ; miththayka ista giddon de'es.

Ha bessan lo'iza le'e gidida miththa qommoti de'osona.

Ha issi maccasha berkka uththada miththaa puuthe thokkashe de7awus.

Ha bessan issi addezi chigginne tookkishe uttides.

ha bessan deiya asati ba pistaalin chiginne tokko sona

Ha beesan aaho wora masatiya mithati de'eetees.

Ha bessan issi macasiya chigginna haaththa ushshashe beettawus.

Ha bessan issi addey wora giddon way mitha lanqen eqqidi beettees.

ha bessan daro asati de'osona issoy keyippe bookkishe dees

ha goshsha gada giddon tama suugetishe deees

asati olla bookkidi mitha futa tokkishe de'eettes

Ha beeta bolla heedzdu asati de7eettes issoy bolla bookkishe deees.

ha bessan daro asati hokkidi eqqidi di7eu sona

ha bessan baandiray qaaphetiti de'ees

issi aaway mitha chiginna tokkidi xapha bolla biitta kammishe dee'es

issi na'ay mitha shigenna tokkishe de'ees

ha bessan issi kaamey ogen de7ees daro muuzetikka beettoosona.

ha bessan issi macasiya chiggenne zerada wothadus ha chigginna haaththa ushshashe de7awus

Ha bessan asati sinthan guyen giidi eqqida.

Ha bessan de7iya asati uttidi chigginne tokkishe beettettes.

Ha bessay xeeli lo7iyo cilila gidida wuray dees.

Habestan daaro haytara lo,iza wurati deekkes.

Ha suuqe giddon dara qommo katha ayfeti shiiqidi utidoosona

Bessan qaariyay, loomee, burththukaanee de7eesikko.

Ha suuqe giddon daro boottiza doonoy deees

ha bessan woy ha suqa giddon santhay doorettidi uttides

ha bessan muuzey dubbay ba eqan uttides

Ha suqa gidon dumma dumma zali'etiya mishat utidosona.

Ha bessan daro miishsheti madabaran qacetidi de'osona.

Ha bessan dumma dumma thimaathimethi,kaaroothethi, dinnichethi,thuummothi de7oosona.

Ha kaatama giiddon giita hiinxxa keththay dess.

Ha besan daro donoti basanen gidon utida.

Hasuuqe giddon qaaphettidi uttida muuzeti beettosona.

asati uttidi halakko bayzishe de'ettes

ha suuqe giddon daro muuzeti kaqetidi de'ettes

Ha suuqa giddon daro muuzeti qaaphettiti utti doosona iza giddon asikka deees.

Ha besani de'ewu asati ba maricon ola bokidi ba mitha pute tokosona

ha bessan aaho keeththa maasatida giddon daro ciishati deettis

ha bessan biittay kaamen zaaretishe dees.

Ha bessan nam"u asati de'ettes issoy eqqidi issoy uttidi deettes.

Habessan gashe gashe keetheti de7oosona.

Ha besan daro wora gidon oydu asat a gidon de'osona.

Ha besan issi awazaysi eqidi xelishe dee'es .

Ha bessan daaro asati ba kushshen waraqata oykkidi eqqida.

Ha besan asati olaa bokidi tokishe woyi zerishe de'etes

Ha bessan nam'u asati kamme lanqqen uttidi xelletes.

Ha bessan biridda woy keshsha masatiza mishshay de'essi.

Ha bessan mesimeren maththati tukketidi ,dichidi deettes.

ha besan dumma dumma zarata gidon dumma dumma mishati toketidosona

Ha besan bolara ayire masatiza mishayi betees

Ha besani namu asati abeba sinththan yid eqida

ha bessan asati biitta goyishe de7eettes.

Ha bessan issi macasiya abeeba giddon eqada abeeba maxashe de7awus.

ha bessan aaho goshsha gade giddon asati tokkike de7ettes

ha bessan macati babotha may7a may7idi eqqidosona

ha bessan asay mashara eessa qaanxishe deees

ha dessan muzey abkadoy burtofaane balqethi dees

ha bessan maata keeththay dee'es

ha bessan sunkurtoti tuumoti ba festalan festalan uttida

Ha beessan daro asati attumati macati eqqido suna.

ha bessan kehippe lo'iza cililo maatay de'ees

ha bessan kehippe daro loo'iza woy ufaysiza mithati de'oosona

ha bessan kaamey biitta mesimere kessihe deees

Ha bessani macati areeba idimidi ufa'ettishe beetto sona

ha bessan mithan shocetidi addarasha mala gaabetida bessay de'es

ha bessan aaho goyettida gade woy biitta giddon asati tokkishe deettes

ha bessan beettiza asati ba ooso mayo maydi ooththetes

ha bessan issi addezi ba bootha mayo kumethi maydi eqqides

Ha besan zara gidon haththi gogishe betes.

issi addey muuza haytha oykkidi eqqi xeelees

Ha bessan asati oge bolla bishe de'eettes.

Habessan gita aaaho abbay deees.

ha bessan nam7un adde nayti birda woykkokecsha oykkidi eqqida

Ta bessan daro asati bishe oge bolla beettettes.

issi bessan gita abba masatiza haaththay eelidi shiiqi uttides

ha bessan isi adde na'ay ba kusha laalidi eqqides

ha bessan nam7u adde nayti lo7izayti eqqi doosona

Ha bessan goshsha gadey goyettida bessay beetees.

aaho ogen daro asati hamuttishe beettettes.

Ha bessan daro asati eqqidi issi addeza xeellonsona.

Ha besani kehipe daro lo'iza woy upayisida mizati dettes

ha bessan keehi lo7iza miizafti ba7aqon deettes

ha bessani miizati asati issife de7oosona.

Ha bessan issi na7ay miizata barkka laaggi zayssa bessees.

Issi Adezi kuttoza ba kushen oykkiddi dizayssa besees.

Ha bessan woyyi sohon daro kuthothi bethossona.

Ha bessan daro shiiqidi giyaa masathiza asathi de7eeththes; daro dorssathikka beeththoosona.

Ha bessani keehippe daro gidida miizati doosona.

Ha bessani keehippe Paydon daro eegati de7oosona

Ha bessan keipe paydon daro miizaati beeto sona

ha bessan keipe lo7iza miiziya mara yelada ba sinthan wothadus

ha bessan keehife daro miizata nayiya laagashe de'awus

ha bessan daro lo7iza boottanne karetha walakka miizati deyeosona

Ha bessan issi addezi kutto ba kushen oykkidi eqqides.

ha bessan daro dorsata asati laagidi efishe beettekkes

Ha bessan nam,u attuma nayti miiza raaggishe deekes.

Ha bessan boorati waaxeppidi goshsha gaden eqqi doosan.

ha bessan miizati ba aqon eqqidi miishe deettes.

Ha bessan issi adde naay daro xeeygata laaggishe de7ees.

Ha bessan shuchchan keexettida qorqoroy deees iza lanqenka dorsati eqqidi de,ettes.

Ha bessan asathi puuthe garssan tokkidi bollan kuwaththana mala kammeeththees.

Ha bessan nam'u asati deyoo suna issoy adde issoy maca gido suna

ha bessan asati mitha puute tokkidi haaththa ushsheettes

ha bessan daro qommo qimameti ba madabaran utti doossana

bessan asati mitha fuute tokkishe deettes

Ha bessan asati puute ba festaalan mededan tokkidi iza giddon eqqida.

Ha bessan goyetida gade giddon issi na'ay chiggine tokkees.

Ha demba bittan gistey zeretidi dolidi gakishe dees

Haa bessanni kaththa giddonni ichachu asati be'ishshe de'etees.

ha bessan haatta duuqiza jarkaney deees namate

Ha bessan daro asati heeni baggara uttidi eqqidi giidi dees

macati dono giddon uttidi donoza madishe deettes

ha bessan badalay qachettidi mitha bolla qaaphettides

Ha bessan asati eqqidosona. Issoy akafa oykkidi eqqides.

ha bessan dumma dumma qimame qommoti ba madabaran utti doossona

ha bessan issi naay dinniche woykko boobe ba kushen oykkidi bessees

Ha bessan ba fistaalin tuketidi de iyo shiginneti duosuna.

ha bessan issi addezi ba kushe muuza oykkidi eqqides

Ha bessan daro muuzeti de'eettes aawayka muuza oykkidi eqqides.

Ha bessan chigineti ba pistaalera toketidi utti doosona

Ha demba biittan daro gistey zeretidi bic ides

Ha bessan aaho goshsha gadey deees iza giddon haaththa ushshiya meeshay deees.

ha bessan asa kushen banga qolidi wothida

ha bessan asay kanaa banarfen cadishe deees

Ha besan hedzu asati eqidi hasayetes nam'ayka ade issoy maca detes

Ha issi soha giddon daro booththa xegati de7ettes na'aykka istta giddon eqqides.

ha bessan asati miiza aqiyoosan miiza aqoso gelthettes

ha bessan kehippe lo7iza booray woy maydon eqqi dees

ha bessan heedzdzu asatinne baquloti eqqi doosona.

Ha bessani namu'u geleshoti dettesi. Issayi baa kushe bolla denthidesi.

Ha bessan nam'u maaheti uttidi gede xeellishe de'etes

Ha bessan koyddu wora harapi deettes

ha cililo lo7iza bessan maahey eqqidi de7ees

Ha bessan issi baabisiza aylu kaaniya eqqadus.

Ha bessan godarey eqqidi woy hamuttishe de'es.

ha biittan daro mitha qommoti wey worati de7eettis

ha bessan maahey ba naara eqqidi xeellees

Ha beessan odddu wora haareti de,eettis.

Ha bessan nam'u maahey woy godarey eqqidi xeellees.

ha bessan issi gawaariya uttada xeellawus